Enju ibiri zitakahwire zombekyesibwe obudongo omu bisiika, emwe eshakazibwe ebinyaatsi endijo eshakazibwe amabaati aharubaju rwazo hariho emiti eri omu rangi erikwiragura nana erikwera.

Emotoka y'amazinga mahango munonga eri omu rangi yaakinyaatsi rwagati y'ekishugi eriyo neehinga ekishugi, enyima hariyo erangi y'okutukura

Ejubu nyingi kandi zeemereire hamwe ezimwe mpango kandi ezindi nkye, zeemereire rwagati y'ebishugi omu binyaatsi aha rubaju hariho emiti

oruguuto ruhango munonga rukozirwe omu koraasi hariho motooka y'erangi erikwera neegyenderaho aha ruguuto hariho emisitaari y'erangi erikwera aha rubaju rw'oruguuto hari ebyatsi nana omuti

Ekimuri kirikwangashana, ky'erangi ya kinekye omu rubaju, ky'erangi y'okwiragura rwahagati kyemereire omu mwanya kyonka rwagati kitekamirweho enjoki